Dabba mini paɣaba n zaya ŋo bɛ zala niɛma gbini niɛma maa kala nyɛla zaɣa piɛlli ni zaɣa ʒee ni zaɣa sabla paɣa n zaya ŋo o kpabila bia ka ye chinchini liiga ka bobi zipili sabinli teebuli n zaya ŋo kpama n tam di zuɣu niɛma n paya ŋo niɛma maa kala nyɛla zaɣa piɛlli ni zaɣa ʒee ni zaɣa sabla.

Salo n zaya ŋɔ yili gbini ka bɛ zaya ŋɔ yili maa kala nyɛla zaɣa piɛlli doo n ʒɛya ŋɔ ŋun ʒɛ o nyaanga maa yɛla liiga piɛlli ka zaɣa sabila gabi liiga maani ka ŋun pa o zuɣu la yɛ liiga piɛlli ka zaɣa ʒee gabi dinni ka o so jinjiɛm piɛlli.

Salo n chɛni ŋɔ ka bia doli bi yɛanga bia maa pilila zipili sabinli ka ye liiga sabinli ka di bɔɣari niŋ zaɣi piɛlla ka so jinjam tampilim ŋuni pa o zuɣu la mi ye la sabinli ka so jinjam nuɣiso ka zaɣi sabila gabi dini ka nyaɣi baaji sabinli.

Paɣaba n ʒayaŋɔ. bɛ ʒɛla duu puuni. paɣibi maa so yɛla liiga piɛli. ka zaŋ bin nuɣuso n zaŋ yili ɔ nyin golini. ka ŋun bala maa gba ye liiga piɛli ka gba zaŋ nuɣuso maa n yili ɔ nyiŋgolini. takara nim n pa bɛ tooni ŋɔ so n doya ŋɔ ŋun doya maa yela liiga piɛli, gariti n ʒɛya ŋɔ gariti maa nyala zaɣi piɛla

Dabi mini paɣaba n doya ŋɔ bɛ dola gariti zuɣu kadoso ŋun yiɣisi n ʒiya yela liiga ʒɛɛ ka paɣa so ŋun ʒi n baɣɔ maa ye liiga sabinli ka piɛli boo boo dipuuni doso ŋun doya ŋɔ yela liiga sabinli ka so jinjam sabinli

Dabiba mini paɣasara n zaya ŋɔ bi zila bi baaji nima ka sona pa di zuɣu do so ŋuni zi tooni maa yiɛla liiga piɛlli ka pili zupiligu sabinli ka so jinjam sabinli ka paɣa so ŋuni pa o zuɣu la yiɛ chinchini liiga ka zi tahali o zuɣu ni ka ŋuni gba paya la mi yiɛ liiga nuɣiso.

Dabba mini paɣaba n zaya ŋɔ yili gbini ka bɛ zaya ŋɔ yili maa kala nyɛla zaɣa piɛlli ka zaŋ kurisabila tuntu dipuuni dabba maa gbami ŋun gba tuuli maa yela liiga sabinli ka so jinjiɛm tampilim ka ŋun pa o zuɣu maa ye liiga ka so jinjiɛm tampilim.

Salo n ʒɛya ŋɔ bɛ ʒɛla palli zuɣu ambrada n ʒɛya ŋɔ ambrada maa kala nyɛla zaɣa dozim ni zaɣa nuɣuso n ti pahi zaɣa girin ni zaɣa ʒee ka dabba maa puuni so ye liiga nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli ka so ʒi moto zuɣu.

kuɣu n ʒɛya ŋɔ teebuli n ʒɛ di nyaangi ŋɔ tia n saya ŋɔ dikpuni n bɔŋɔ dikpuni maa kala nyɛla zaɣ sabinli ka teebuli ʒɛya teebuli maa kama nyɛla zaɣ dozim tia tam dizuɣu kopu nim tamya

Paɣaba mini dabba n zaya ŋɔ doo maa ye la liiga tampilim ka gbubi bia ka bia maa ye liiga zɛɛ ka so jinjam piɛlli ka paɣa so ŋuni za o sani maa ye liiga sabila jiranbesa n za bi yɛanga ŋɔ doo n zaya ŋɔ o yɛla liiga piɛlli ka so jinjam sabinli.

paɣiba n-zaya ŋɔ tihi gbuni ka bɛ zaya ŋɔ n-toori kom awaana m-bɔŋɔ paɣ' so ŋun na toori maa o zaŋla gbam' bil' vakahili n-toora doo n-zaya ŋɔ n-ŋmaari ba foto doo maa yɛla liiga piɛlli ka buluu kɔɣili di bɔɣu ŋɔ ni ka pili zipil' piɛlli

Salo n zaya ŋɔ bɛ zami dikpina gbini ka dikpina maa kala nyɛ zaɣa piɛlli ka di gbinni niŋ zaɣa sabinli ka bɛ zaŋ bini sabinli n sabi pa zaɣa piɛlli maa zuɣu dabba maa ʒila tiŋa ŋun ʒi tiŋa tuuli maa yela chinchini liiga ka zaɣa sabila gabi ka ŋun balala ye liiga buluu ka zaɣa sabila gabi.

dabba mini paɣaba n ʒiya ŋɔ bi gbubila do so laa doo maa pilila zipili piɛlli ka yɛ liiga ʒiɛ ka zaɣ piɛlli gabi dinni ka so jinjɛm sabinli kuriti n ʒɛ bi nyaangi ŋɔ dabba maa yɛla bi tuma ni yunifom zaɣ sabinli ka so jinjɛm sabinli ka zaŋ marafa su bi daadiifu ni

Daba nipaɣasara n ʒaya ŋɔ. bi ʒila dikpuna gbuni. vkashabi wari waa paɣa maa sola chinchini ɔ zaŋla chinchini n googi ɔ nyɔɣu. ka ŋun bala la zaŋ chinchini so ɔ sheeni ka sɔ jinjam. ka ŋun bala maa mi zaŋ chinchini ngobi ɔ nyɔɣuni

salo n ʒiya ŋɔ bia n ʒi bi tooni ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli ka gbubi tuuta o nuuni tuuta maa kala nyɛla zaɣ ʒiɛ ni zaɣ dozim ni zaɣ giriin ka sa ŋmari sbinli bɛ di puuni paɣa n ʒiya ŋɔ paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka pili zipiligu ka di gabi kala zaɣ buluu n ti pahi zaɣ piɛlli ni zaɣ ʒiɛ

Salo n ʒia ŋɔ dikpina gbini ka bɛ ʒia ŋɔ kuriti n sansaya ŋɔ ka bɛ sheba ʒi taha do so ŋun be nyaanga maa ye liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka nyaɣi baaji sabinli ka tana vili kuriti maa di sheli kala nyɛla kala nuɣuso ka din balala kuli nyɛ zaɣa dozim.

Sheba n zaya ŋɔ bɛ gbibila gaɣa ka ʒɛ pompi gbini tihi n saya ŋɔ loori n zaya ŋɔ loori maa kala nyɛ zaɣa piɛlli do'so ŋun za loori maa ŋuni maa yela liiga tampilim ka so jinjiɛm kaakii paɣa n zaya ŋɔ paɣa maa yela liiga tampilim ka so jinjiɛm buluu.

Dabba mini paɣaba n ziya ŋɔ bi zila duu puuni doo maa yela liiga sabinli ka so so ŋuni zɛ o tooni maa ye liiga piɛlli ka so jinjam sabinli tɛɛbuli n zaya ŋɔ kapu nima tam di zuɣu doo so gba n ziya ŋɔ o yela liiga sabinli ka ye liiga nuɣiso niŋ dini.

Dabba mini paɣba n ʒɛya ŋɔ. Bɛ ʒila duu puuni ka do so gbubi kamara o yela liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka ŋun ʒim baɣ' o maa mi ye liiga tampilim ka so jinjam sabinli ka ŋun bala la mi ye liiga piɛlli ka piri namda piɛlli ka Zaŋ sari piɛlli n vuli o zuɣu.

Dabba mini paɣaba n zeya ŋɔ. Be ʒɛla dikpini gbuni ka dikpuni Kala nye zaɣ' sabinli ka bɛ zaŋ zaɣ' pielli booi di zuɣ' saa. So ŋun zeya geriba ŋɔ, o yela liiga vakahili ka so jinjam vakahi ka pili zipil vakahi ka so kuriya ka ye liiga pielli ka so jinjam sabinli.

paɣba n ʒɛya ŋɔ be ʒɛla do puuni paɣ so ŋɔ ʒɛ tuli maa yɛla liga piɛli ka so jinjam sabinli ka ozabiri nyɛ zaɣ sabinli ka ƒɔni za o tooni takari ko o gbabi paɣ so ŋɔ ʒɛ o tuuni ŋɔ yɛla liga girin ka zaɣ piɛli kogili di nyɛgolini ka so jinjam sabinli

Salo n zaya ŋɔ ka za kaaba gbini kaaba maa kala nyɛla zaɣa sabinli ka zaɣa dozim booboogi di gbini sheba yela liiga piɛla ka sheba ye liiga sabila ka gbibi ambrada yili n zaya ŋɔ yili maa kala nyɛla zaɣa dozim .